Endhuki eri kukimuli era egiire kufunhaku mudhenhenhe, omudhenhenhe guno egukozesa okukola eby'okulya ebyayo nga yo, ate era gwa mugaso inho n'eri abantu kubanga bagukozesa boona nga emmere oba eidhagala.